Omukalo omutitatu goku gongela nombaanga yoye yaFNB. Kala wuna etegameno, tu dhengela konomola 0612992222.

Mondunda yokulala omwa pumbwa okataafula, okataafula taka vulu keli popepi nombete yoye yokulala, to vulu nee okutenteka ko owili ndjoka tayi ku pendula opo waa ha late kiilonga yoye yesiku.

Ombaanga yoye yotango yopashigwana oyina ethigathano moka omuntu tavulu okwiisindanena oondola dhaNamibia omathele gatano, nenge pamwe ongodhi okupitila ashike moku longitha oka App koye kombaanga yotango yopashigwana, ethigathano ndino otali hulu mu Aguste.

Nonando moolaka dhoositola hamu kala mu na iinima oyindjiyindji ya yoolokathana, omulandithi okushi owala kutya ohayi kotha ingapi. Onkene ngele omulandi e ya okuna okutala kutya iinima mbyono otayi gandjelwa iimaliwa yi thike peni.

Iimaliwa ,iimaliwa ihayi toolwa shampoka ihayi guu koomiti ndele iimaliwa owapumbwa okulonga opo wuvule okuyi likola. Iizalomwa niikulya ohayi landwa niimaliwa ,omuntu okwa pumbwa okulonga nuudhiginini opo a vule okukala ena iimaliwa oyindji.

Okashina ko ku yalula iimaliwa, mopayife ngele owuna omuyalu ogundji gwiimaliwa ino pumbwa oku yalula koonyala oho longitha owala okashina moka hotula mo owala iimaliwa kotaka tameke okuyalula kutya iimaliwa ayihe mbyono kumwe ingapi.

Ombaanga yopamuthika ihayi gandja owala omayakulo go puuATM. Ohayi vulu wo okulongitha aaniilonga mombaanga mono, yapopye noshigwana nokugandja uuyelele mboka wapumbiwa koshigwana.

Natango moshilongo omuna aasamaria aanamutimahenda mboka taya vulu okugandja oompwumbwe kaanasikola ngaashi dhuutete, oolosa, nomagadhi gomoohwapa onkene aanasikola ohaya shambukwa.

Pomahala mpono pu na oositola ndhoka oonene hadhi landitha iinima oyindjiyindji, nenge dha tungwa dhi li pamwe oto vulu oku adha po uupundi wu li pondje mpono to vulu okukuutumba, ngoye wu vule okulya nokunwa mwaa shono wa landa. Yamwe noku li oye na owala uutala wawo wu ukilila oositola dhawo.

Kehe ethano halitulwa koshimaliwa shefo olina sho taliti, nohapukala ondjokonona yontumba ndjono yiikololela kethano ndyoka. Iimaliwa yaTanzania yimwe oyathaanekwa omutse gwomuntu nayimwe oyina ethano lyomutse gwonkoshi.

Okataafula ko pombete, hono haka vulu wo ka kale muukwatya wokasikopa. Okataafula hano ohaka vulu okukala ka longwa miipilangi. Okataafula ohaka vulu okutentekwa owili yoku ku pendutha ngele to yi kiilonga. Meni lyako oto vulu wo wu tule mo iikwaniipangitho, unene tuu oothewa nomagadhi.

Namibia okuna omaludhi gwiimaliwa geli gaali, iimaliwa yiikukutu ngaashi oosipenitha, oothilinga, oointano nosho woo omafo mwakwatelwa oodolla omulongo dhili mumwe, oodolla ethele li li mumwe nosho woo oodolla omathele geli gaali, ayihe mbyono ohayi vulu oku longekidhwa.

Oshimaliwa osha simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ngele owu na oshimaliwa oto vulu wo okukandula po omaupyakadhi gontumba. Oto vulu wo oku ilandela iikutu nenge pamwe iikulya. Ohatu yi longitha wo nomiiyenditho ya yooloka. Oshimaliwa osha simana. Osinonime yoshimaliwa oyo iisimpo.

Opuna shoka to vulu okuninga uuna wi iyadha pamwe mekengelelo pamwe nombaanga yo Standard bank, kala wa kotoka ikaleka kokule nomakengelelo

Kaleka po uundjolowele, iikulya mbi ya telekwa nenge ya kangwa ngaashi uukuki nenge oohi dha kangwa, nenge kehe ngaa onyama ya telekwa ohayi landithwa ya siikilwa nawa, opo kaa yi kwatwe noonyala yo yi vule oku kaka.

Ngame oha ndi kutha oodjo dhandje ne siloshimpwiyu mekwatathano nombaanga yandje ndjono yoBank-Windhoek.

Uutemba nuutololi woku longitha no wo kutula iinima kaalandi moositola, otwaadha wu li pehala limwe wa gongelwa nawa opo aalandi ya vule okuwu mona yo yewu longithe.

Omatyofa ogo iipundi yomegumbo mbyoka iiwanawa yoku kamutumbwa uuna omuntu aloloka nenge avulwa, omuntu uuvite nayi nenge nee pamwe aayenda yeya okumutalelapo. Mondunda yokukatumba omwapumbwa wo mukale uusikopa wokutula uushike pedjewo womegumbo.

Iilongo oyi na iimaliwa yina ongushu yayolokathana. Yimwe oyi na ongushu yi li pombanda yi vule iikwawo. Ongushu yiimaliwa ohayi vulu okulonduluka shi ikwatelela komasiku. Otwadha ethimbo limwe ya londa nethimbo limwe yayi pevi.

Tanzania oshilongo shili muAfrika, nasho wo oshina iimaliwa yomafo, omayovi omulongo gaTanzania oto adha kwathanekwa oondjamba, omanga wo kuna iimaliwa iikukutu.

Kehe oshilongo ohashi longitha iimaliwa yasho na oyi na ongushu ya yooloka. India naye oku na iimaliwa ye yomafo niikukutu woo.

Aantu yamwe ina ya tseya nana oombanga yaWindhoek. Aaniilonga yo mombaanga muno, oha ya vulu oku enda taya yelithile aantu shinasha nombaanga yaWindhoek, oshoka pamwe yamwe ota yiipula kutya yo yene ombaanga owala tayi vulu okulongithwa kwaamboka ye li koWindhoek.

Olukanda. Molukanda otovulu okwaadhamo omagumbo naantu taya ende, iiyenditho noshowo omalusheno.

Ositola yoongaku, ohayi landitha oongaku dhili miipatekete noongaku dhimwe ohadhikala dhatulwa kombanda yiipateke opo aalandi ya vule okwiiyelekamo, yo yavule okumona oongaku ndhi taagwana.

Ngele ofamili yoye yapumwa ombili yokomwenyo, otatu vulu okukwatha. Kutha ekwashilipaleko lyoye lyefumviko kiimaliwa iishona elela, koodola dhaNamibia omilongo ntano kehe komwedhi nenge wu SMS wu tume okatumwalaka okafupi ka shangwa "funeral" ko34778.

Uunona owu hole ngaa oku nyanyudhwa nande lumwe aluke momvula, talelapo oositola ndhoka hadhi landitha uunyangushomwa wuunona ngaashi uunikinakisa womaludhi, eto landelemo oomanino yoye.

Ombaanga yopam'thika ,ano ostandard bank, ohayi fala omaakulo popepi noshigwana . Tayi ningi uundunda woo pomahala mpoka puna omayendelo gaantu ndele taa vulu okuya momathigathano ga yooloka. Aantu opo ya vule oku mona ohokwe mombaanga ndjika .

Oositola dho pevi nopombanda. Oositola odha tunga, opo dhaa mane po ehala olindji, dhimwe odha tungwa dhi li pevi, dhimwe odha tungwa dhi li pokati, dhimwe tadhi tungwa wo dhi li pombandeelela dha londathana. Kehe gumwe ota landitha shoka a hala.

Oshitaafula. Oshitaafula osho oshinima shasimana oku kala megumbo oshoka omuntu momatedho goye ando twiipula ngaa megumbo kaamuna iitaafula iinima otoyi tenteke peni? Kutya nee pamwe oyo pelugo nenge pamwe oyomondunda yokulala oshitaafula osha simana.

Tseya iimaliwa yomoshilongo sheni Namibia. Oodola omulongo (N$10) komeho oku na omuperesidente Sam Nuujoma, noshowo koodola omilongo mbali, omanga oodola omilongo ntano, nefo lyoodola ethele, nefo lyoodola omathele gaali oku na omulumentu Hendrik Witbooi. Konima oku na iiyamakuti.

Ombanga yoStandard Bank ohayi vulu okuninga omayakulo gopondje yo taya yi nokatala kawo naayakuli ya gwana lela okukwathela aantu. Aantu ohaya ende nee okayendanampadhi tayi opo ya ka mone omayakulo .

Kehe oshilongo oshina iimaliwa ongushu yiimaliwa ya yooloka, yoku landa nenge moku landitha, America oku na ye, Singapore oku na ye, China oku na ye, Malawi naye oku na ye, shayela kutya kehe oshilongo oshina ongushu noshimaliwa shasho.

Iimaliwa yomafo yaNamibia oyi na omalwaala ga yoolokathana shi ikwatelela kutya efo ndyono olyoshimaliwa shi ingapi, mono tu na oodolla omulongo dhi li mumwe, oodolla omilongo mbali dhi li mumwe, oodolla omilongo ntano dhi li mumwe, ethele lyi li mumwe osho wo omathele gaali ge li mumwe.

Oto vulu okukala ekwatho komuntu gumwe, nonando ye kena okakalata kombaanga yoBank Windhoek. Ano tomu tumine o Easy Wallet, ndele tayi thiki pethimbo.

Iilonga ihayi li omuntu ngoka ta longo oye ta li. Aanankondo oya longitha shoka taya vulu opo ya vule ya ete po oongeshefa dhayooloka tadhi zi miinima yuushitwe ngaashi omiti. Otaya longo iitafula ya longwa miipilangi mbino oyo iilonga dhingi.

Ositola yokulanditha iikunwa. Ositola yoku landitha iikunwa ohayi kala yina omaludhi goo juice gayooloka gapakelwa giikalekelwa. Ohayi kala wo yina uunamunate nawo wiikalekelwa kombinga yawo, shi ikwatelela pamaludhi gawo. Ohamukala muna omaludhi giikunwa gayoolokathana.

Oositola, Oositola odha simana nodha pumbiwa mokukalamwenyo, kakele kiikulya mbyono tatu vulu okulonga momapya e tatu li, itashi vulika tu longe iizalomwa tu zale otu na owala okukeyi landa koositola. Oositola odha simana.

Momahala gamwe gomalandithilo, omulandithi oha kala e li kokule naalandi. Oha tsakanene owala pokakende nomulandi, ye a pulakene shoka omulandi a pumbwa, opo a vule e mu kwathele.

Iipilangi, iipilangi oya simana mokukalamwenyo ohayi vulu okulongwa iilongitho ya yoolokathana. Ohamu vulu oku za oosikopa, iitaafula, iipundi yomaludhi ga yoolokathana. Iipilangi ohayi eta po iinima iiwanawa

Avo ositola yoye onene. Tyapula omalandithilo mositola yoye yo Aavo. To vulu wo okwiisindanena opamwe no mbaanga yo NEDBANK. Oompango nomalandulathano ogo ge na okulandulwa.

Oto vulu oku adha iilongithomwa yomegumbo kombiliha lela. Opu na ositola dhoka hadhi vulu okulanditha oombete dha longa nale ina dhi moloswa osikopa ,omatyofa, iipundi niikwawo oyindji yi li monkalo ombwanawa lela kondando tayi vulu okwiidhidhimikilwa.

Momagumbo gamwe, moondunda dhoku kala oto vulu oku adhamo uutaafula wakondekwa komatyofa. Poka taafula mpono nee, yamwe ohaya tulapo iihape, opo tuu ngu teya mo avule okwiinyangusha. Oto vulu wo utulilwe po okatee koye kokunwa.

Omuntu ngele tayi koositola dhontumba a ka kongesha, ota vulu okuwilikwa komadhina goositola ngono haga kala ga nyolwa pombanda piiyelo yoositola. Onkene ngele okwa lesha edhina otashi kala oshipu oku ukilila kwaa shoka a hala.

Okugandja oku na eyambeko komeho gokutaamba. Ano ngono ta gandja ota kala a yambekwa shi vulithe ngoka a taamba. Talela po aanasikola yontumba ngoye wu vule okugandja sha kutya oshokunwa nenge pamwe uutete wokulya.

Omalandithilo, Moositola oonene oto vulu oku adhamo omikweyo omileeleka pehala lyomafutilo, oshoka aantu oyendji ohaya mbomboloka komahala ga yoolokathana opo ya vule ye ye yi ilandele uushikependjewo wayo moositola.

Ombaanga yoNedbank otayi tseyithile aalongithi yombaanga ndjono kutya iimaliwa mbi iipe, mokashina kawo kokunana iimaliwa inayi taambiwa ko natango. Onkene, inayi tulwa mo ngele omuntu ta tumu oshimaliwa.

Oolaka dhomositola, mositola oto a dha mo iilandithomwa ya yoolokathana yili ya londekwa koolaka, kehe olaka ohayi kala yina oludhi lwo shilandithomwa shono shina edhina limwe nenge sha faathana.

Oositola ohadhi kala dhuudha iinima yokulanditha oyindji yindji. Omuntu oto vulu okudhiladhila kutya pamwe itayi pu mo we, otayi felefale mo ndele aalandi oyendji otaya vulu okupita po etaya pitula mo shoka ya hala.

Tseya eyooloko pokati ko OTP no PINA. Uunongo owo oonkondo okukondjitha uulingilingi. Ombaanga yoFNB otayi ku kunkilile opo wu lopote uulingilingi kehe. Dhenga konomola onola hamano yimwe, mbali omugoyi omugoyi noombali yeli ya ne.

Hulitha po ekwatathano naamboka taa kengelele. Tula po eyinda koongodhi dhawo, koonomola dhawo, koimeyila nokomapandja gopaungomba meendelelo.

Otashi vulika ngaa omuntu akale ehole ombaanga? Eeno, ombaanga yo Bank windhoek ohatu popi omalaka geli pomulongo nagatatu. Mwagedhwa eholike laka lyoye.

Oradio yomuzizimbe oyo ombwanawa okukala megumbo, oshoka oto vulu okukundana oonkundana dhayooloka. Shoka tashi inyenge muuyuni, otashi vulu shi pitile koRadio yomuzizimbe. Ha mewi ashike, nomathano wo ngono nkene yalongwa momukokomoko gwesiku.

Okumbaanga ko kongodhi koFNB oto vulu oku longitha ongodhi yoye opo wu vule oku mbaanga. Oto vulu wu dhenge *140*321# .

Topola eyamukulo lyoye pevi, ndele to kutha ombinga mokusindana yimwe yomwiitano, ano oondola eyovi ko ewallet pamwe nFNB.

Ombaanga yotango yopashigwana oyina etumwalaka ewanawa, kwaamboka yena oongeshefa ndele otaya nyengwa okudhi humitha komeho. Kwatathana nombaanga yoye yotango yopashigwana, oompango nomalandulathano ogena okulandulwa.

Enyakwa ohali vulu okuyapo niitafula niipundi etali tameke tali landitha kondando yili nawa ano iipundi mbyono yaningwa owala okuziilila momiti, kutya nee omiti dhomingaalipi nenge omiti dhilwe ohayi monika nawa.

Omukalo omutitano natango gunasha nesiikililo lyoshimaliwa kala wiilongekidhila kehe shoka tashi vulu oku yapo ombaadhilila tashi pumbwa oshimaliwa . Ombaanga yotango yopashigwana

Omahala gomalandithilo. Omahala gomalandithilo ohaga kala taga monika nawa muna iinima oyindji yindji yimwe oweyi mona nale yimwe opo toyi tsakaneke . shi wuna okuninga okuhumbata owala oshimaliwa shoye ngele owuna iisimpo otovulu oku ikutha onkayi na kehe sho wahala.

Ofanditha yiikutu Aantu ohaya vulu oku landitha iikutu, taye yi tula mofanditha, ano ya vula oku kulula oondando dhiikutu mbyoka, tayi vulu nee oku kala ya lekwa mositola, yimwe ya tulwa piitaafula. Aantu ohaya mbomboloka taya zi komahala ga yoolokathana oku ya okwiikutha onkayi.

Selma Petrus okwii sindanene ongodhi yo Iphone 16 pro. Ethigathano ota li hulu mo19 gaAguste 2025. Oompango nomalandulathano ogo gena okulandulwa, dhenga ongodhi 0612992222 FNB.

Oositola dhokulanditha iilandithomwa ohadhi kala dha papata dhatya iinima oyindji na ethimbolimwe omuntu otovulu oku ngwangwana waa wete shoka tokuthamo ashike aakwatheli yomositola omo haya kala. Otovulu okupula ekwatho kwaashoka wahala okuhogololapo naashoka wahala okulanda.

Uuna omuntu e li mombelewa yontumba kambadhala aluhe wu kale ho yolo naantu nenge ho yakula aantu nawa oshoka aantu mokukalamwenyo otwa pumbwathana ngaashi tashi ya kiikwaliko otwa pumbwa okuyambidhidhathana.

Ombaanga yoye kayina esiku yivule yi uku endelelelithe opo wuvule wugandje epitikilo kenano lyasha lyoshimaliwa kombaanga yoye ,aluhe aakotokeli naa kengeleli ohaya sindana ngele to endelele noku ningasha

Omahala goku kala aantu, aantu oyendji oye hole pomahala mpono puna oongeshefa unene tuu mpono puna oositola oonene. Oto adha nee yamwe taye ya yamwe taya yi, gumwe a hinda shino omukwawo a humbata oshikwawo.

Ombaanga yoStandard bank, ohayi vulu oku ninga oma landithilo gawo po pepi naantu, taya tulapo uutala kayo wa shangwa edhina lyo mbaanga yawo, yo taya tulapo omathigathano gontumba, aantu taya vulu oku isindanena.

Oositola dhiikulya ohamu vulu okukala tamu longo aantu oyendji, opo ya vule oku kwathela ayehe mboka tayeyamo. Ohamu kala muna uuyelele wagwana, opo aalandi yamone oompumbwe dhawo onkene iinima oyina okukala yalongelwa nawa.

Ilandela owili yoye yedhina Garmin venu ontitatu, ndjono yali tayi kotha oondola omayovi omulongo, ethele nomilongo omugoyi nomugoyi, ndele ashike mopaife oya kuluka yi li poondola dha Namibia omayovi omugoyi, omathele gahamano noondola omilongo omugoyi nomugoyi, oompango nomalandulathano ogo ge na okulandulwa.

Iimaliwa mbyoka yili momwaalu omunene ìto vulu kumana oku yiyalula noonyala, thimbo limwe otwiiyadha to ningi omapuko. Onkene aantu oya ndulukapo okashina hono ha kayalula mondjila, oho tulako ashike iimaliwa etaka tameke okuyalula nuuna kamana ohaku ulike kutya iimaliwa ingapi.

Omuntu gumwe ota vulu oku ipula kutya oshimaliwa shefo oshinene osho shoka owala hashi longithwa moshilongo shawo, ashike dhoshili odho ndhoka kutya opu na iilongo yimwe yi na oshimaliwa shi li mumwe oshinenenene tashi thiki pomayovi ethele.

Iilandela eshina lyoye lyo ku kanga omboloto naFNB, ndyoka lya li lyina oondola dhaNamibia 899, paife olya kululwa lyina oondola dhaNamibia 749. Oompango nomalandulathano oge na okulandulwa.

Bank Windhoek ombaanga yoye. Oto vulu oku ilikolela mo oshimaliwa oshindji lela. Ila wu ninge omakuthikuthi pamwe natse. Ila wu ende pamwe natse.

Aalandithi yomoositola ohaa kala ya zala iikutu ya faathana ano omuzalo gwawo. Ohaa kala wo ya kalela ookompiuta, opo ya vule okuyalula iinima mbyoka ya landwa.

Tseya ongushu yoshimaliwa sho shilongo shoye, tseya wo nkene wuna okuyalula iimaliwa yomoshilongo shoye oshoka ngele kushi ayihe mbino otashi vulika wuki iyadhe wagwila mokato. Kotoka wa gwile moshiponga oshoka oshimaliwa oshina omutse gomuntu.

Natutseye okakalata koondjo kombaanga yopamuthika monomola 2. Okakalata koye koondjo ota keya nekwashilipaleko lyopafumbiko lyo shali. Kambadhala wu talele po oshitayi mbaanga shoye sho Standard opo wu vule okwiisindanena ohauto.

Kambadhala iimaliwa yoye yi vule oku ya oshinano, taamba iimaliwa oku ziilila mombaanga yoNEDBANK. ONEDBANK ombaanga to vulu wo oku yi adha nomoNamibia. Oompango nomalandulathano ogo gena oku landulwa.

Monale manga kwali iilongitho ya pumba, aantu oya li ha ya ke owala omiti, ee taya yala omiti dhoka opo ya lale onga oombete. Mopaife iilongitho oyindji yo ku teta omiti, ee tadhi hongekeka nawa tadhi ningi po iipilangi. Iipilangi mbyono ta yi yapo ihe noombete dhingi. Ombete ndjono ombwaanawa, tokotheleko oomposi oombwanawa.

Moositola nenge piiyelo yoositola nomeni lyoositola dhimwe oto vulu oku adha po omathano ngono tage ku ulukile aantu ya zala iizalomwa mbyoka yi li mositola moka. Ohaya vulu wo okulongitha omapopitha ga zalekwa nawa go ge ku ulukile nkene oshikutu shi na okuzalwa.

Kala wu hole ombaanga yoye ombulawu okuzilila momauliko giipindi mOngwediva omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nane. Ongashi shito, oya tulako ofanditha.

Ombanga yoFNB oya gandja oshimaliwa shoondola dhaNamibia omayovi omathele gaheyali kuAmos Meerkat gokoEarly Childhood Development.

Omukulukadhi okangala, omuntu gwomukiintu okumonika nawa. Talela po ositola yoye yomaimumaamumo mono tovulu oku adha uuyimbambekitho woye, wutya nee owokomeho wutya pamwe owokomilungu nenge oshipala ashihe.

Oositola oha dhi kala dha pakelwa nawa. Shaa wa yi moolaka dhadho, nande wu kale ngaa muna aalandi oyendji, iha mu tulwa iinima mbika Ina yi odhekelwa, oha ye yi tula melandulathano, kehe shimwe ta shi yi polaka yasho, oha yi Monika nawa.

Megumbo shampa muna oRadio yomuziizimba ano oTV, etoyi tula poshitaafula oshiwanawa totula po wo uuyopalekithi tawu nana omeho, ohashi ulike etumba nonando kapuna ngu eshi ngele ohayi longo.

Ombanga yotango yopashigwana otayi ti shuna pevi mokuhehela, hehela owala ngele sha pumbiwa ngoye wu kale wu na elalakano lyokushunitha shoka wa hehela mbala.

Ombaanga yoNedBank otayi tseyithile aalongithi yombaanga ndjino moshitayi mbaanga shaKatima Mulilo otayi pata molyomakaya momasiku 27 Sepetemba oshoka oyiipwakidhila nokutungulula ombaanga.

Pokati kaantu opuudhigu okukala ngele owayi mo ndoolopa eto longitha uundunda wikwiiwatela kambadhala wu talelepo okapomba ngweye wiiyoge koonyala eetwiitheta nawa, itala wo moshipala wutale ngele iinima ayihe oyili nawa.

Oshimaliwa oshi na omutse gomuntu, onkene ngele owa nana iimaliwa oyindji, nenge ngaa wa humbata iimaliwa oyindji, ino pumbwa oku yi ulika oshoka ota shi ku etele oshiponga. Ota shi vulika wu iyadhe wa kwatiwa kookalyamupombo nenge wu kanithe omwenyo goye mwene.

Okasikopa kiipilangi oto vulu wu ka longithe iilonga oyindji. Oto vulu wu kale omo ho tsilike uumbamba woye, kutya nee uumbamba woku tula omatama, oonyanga naayihe tayi vulu oku ku kwatha pelugo nenge wu tule mo wo iikwathewa yoye.

Opuna omikalo odhindji opo wu vule oku imonena iimaliwa yoshilongo moka wu uka. Omukalo gumwe okumona omuntu mbono haya kala ya thikama taya gandja mbi wa hala, ihe ngono ogwa nika oshiponga. Omukalo omuwanawa inda pombelewa onene ndjono tayi vulu yi ku pe iimaliwa mbyoka.

Ombanga yoNedbank ohayi vulu oku ku etela omathigathano goombasikela. Ombanga yoNedbank ohayi vulu wo okugandja omayakulo kaakuthimbinga yomaudhano nomathigathano goombasikela. Talela po ombanga yoye yoNedbank moshilongo.

Ehumo komeho olya etelela uuwanawa owundji, mopaife shampa wuna oka kalata koye kombaanga yaFNB ino pumbwa oku humbata oshimaliwa peke lyoye, otoyi owala mositola eto ka gandja peshina eto futu waana oshimaliwa peke pamwe noka kalata koye.

Oewallet yandje nenge tutye oshimaliwa shokongodhi, uuyelele mbono owandje mwene. Uunongo owo oonkondo moku kondjitha uulingilingi. Lopota kehe uulingilingi konomola 0612992222, First National Bank.

Oradio yomuzizimba ano ndjoka ya tseyika nawa nedhina oTV, oyo yimwe yomiinima mbyono yiholikwe kaanona noshowo aakuluntu. Ohakupitile omauyelele ga yoolokathana, niinyandwa woo oha yi vulu okumonika oku pitila mo Radio yomuzizimba, kala popepi noonkundana, kala watseyithilwa.

Peha lyoku uhala tofutu oowili dha mbakumbaku wuvule oku pululitha epya lyoye talelapo oshitayi mbaanga sha Venduka ndelw tovulu okunanwa iimaliwa yithike poondola dha Namibia omayovi omulongo nomathele geli gaali komwedhi etovulu okumona embakumbaku lyoye lyopawumwene.

Nombaanga yoye yobank Windhoek oto vulu oku isindanena ompungulilo yoye tayikotha oodola dha Namibia eyovi, talela po ombaanga yoye yobank Windhoek.

Pamwe nombaanga yoFNB oto vulu wu isindanene itatu yomiinima yomiinima iinene mbyoka tayi sindanwa muule woomwedhi dhi li ndatu, mwa kwatelwa wo ooN$ 3500, olekitopa noshowo otabuleta.

Ngele owuna shi wa sindana nombaanga yoye yo Bank Windhoek, kayena esiku yeku pule oshimaliwa ishewe, opo wu vule okwii kuthila ko shoka wa sindana. Onkene kala wa kotoka.

Moostola oonene, omuuwanawa no ku ka landa uushikependjewo woye. Shotango iinima yoye sho to zi kayo moolaka, ino pumbwa oku kala we yi papaya, omuna uutemba, ano uutokoli wo ku hinga mbono to tula uushike pendjewo woye sigo opomafutilo.

Aantu ngele ya yi moositola taya kongo uushike pendjewo wa wo, oha yuukilile mpoka puna shoka ya hala. Oolaka ohadhi kala dha za kuza pevi dhu uka pombanda, ngele shoka wa hala oshili polaka yo pevi owu na oku kaatumba opo wu vule wushi kuthe po, ngele oshili pombanda to thikama wo ngoye wu tale po nawa.

Oto dhiladhila nenge wu na ondungethaneko okukala wa gwedhela oshigunda shoye? Oshigunda shoongombe? Inda pombaanga yoFNB e to hehela ko oshimaliwa, opo wu vule wi igwedhe ngoye wu tsikile nokumuna iimuna yoye yoongombe.

Ngele to zi moshilongo shimwe wu uka moshilongo oshikwawo, owu na okushendja iimaliwa yoye, oshoka iilongo yimwe ihayi longitha iimaliwa mbyono hayi longithwa moshilongo oshikwawo. Oho gandja nduno mbiya yomoshilongo shimwe ngoye to pewa yomoshilongo mono to vulu wu hupe nayo sho wu li mo.

Iimaliwa oyi holike nawa, nomuntu ngele eyina meke lye, ihapu oku yalula, oshoka iha kala nando ahala a kanithepo nando oyo ondola yimwe.

Oshitafula shalongwa miipilangi oha shi opala ngele weshi landa pamwe niipundi yasho yalongwa wo miipilangi. Ohashi opala wo ngele puna iipundi yi li ine shimwe oshili kombinga ndjino, noshikwawo, noshikwawo, noshikwawo.

Ngele wayi mositola mono wa hala okukutha mo sha oto vulu wa adhe mo aagundjuka nenge aayakuli mboka taye ku ulukile shoka wa pumbwa naashoka oshiwanawa okulongitha. Ohaa yakula aantu nenyanyu.

Oositola odha tulwa po nelalakano, opo kehe omuntu a vule oku kala a mona ompumbwe ye kutya pamwe omagadhi goku gwaya, omiti dhokwiipangitha, oopela nosho nosho.

Omukalo omutiyali gokutseyitha oshimaliwa ogo, tameka paife. Kombaanga yoye yotango yopashigwana oto vulu okukwatathana nayo konomola 0612992222.

Oto vulu okwiisindanena ongodhi yoye ompeempeeka yoIphone 15, esiku olyuuundulilwa komeho sigo 30 September 2024, Bank Windhoek.

Ongeshefa yo pomatala. Pomatala opo malandithilo ngono aantu haya vulu okulanditha iinima ya yooloka, iiyimati niikwamboga noshowo iingumutulu, omatama, oonyanga, uunawamundesha, omboga naiikwawo yilwe.

Momagumbo ohamu kala uumbamba woku kala oonyanga, omatama nuushike pendjewo mbono hawu vulu okulongithwa pelugo.

Mpoka to vulu oku adha oshitayi mbaanga sho Bank Windhoek . Inda mOtjiwarongo, mOshifo , Swakopmund AK Plaza, Oshakati nosho woo mOngwediva.

Ombaanga yoye yo Bank Windhoek kayina esiku yiku pule onomola yoye yopaumwene yopo kathimbo kongodhi. Onkene kotokela uulingilingi woludhi ndo.

Paypulse shimwe shomoongundu dhaStandard Bank. Otandi vulu okutuma iimaliwa yandje okuza kokakalata kandje kombaanga nde yi ukitha kopaypulse wallet nenge ndeyi ukitha kombaanga yoyene.

Ngele owahala oku ilandela okangodhi koye kokatoshe oto vulu wutalele po ositola yoAirtel, sha owala wuna iimaliwa yoye meke, e toyi yalula nawa yikale yagwana shoka tashipulwa.

Kehe gumwe oku na shoka e hole. Aantu yamwe oye hole omathigathano ngaashi gokumatuka. Okumatuka otaku vulu ku ku fale kondje yiilongo ngele owe ku dhiginine. Ngele owa matuka wu na oshitalenti shono shokumatuka, oto yi kokule.

Omalandithilo, omalandithilo uunene ngaashi mondolopa ohaga kala gu utha aantu, kehe gumwe aya nomalalakano ge ga yoloka kugamukwawo. Kehe gumwe oha kala adhenga omeho kwashoka shemu enditha, kotoka aluhe wukale wa kwata nawa ondjato yoye.

Oshilongo shaCongo nasho oshina iimaliwa hashi longitha. Tala kondola omayovi gatano ngono to vulu oku adha ko oongolo neithaneko shimwe shili ko.

Ethimbo lyuutalala ngele lya thiki aantu ohaya matukile koositola ya vule yeki ikongele oondjatha dhawo dhuutalala nuushike pandje wawo ngaashi oondjato. Onkene ohaya pula ndhoka.

Kehe oshitunda nohedhi kehe oshilongo nomukalo ngu shi igilila. Oositola ohadhi pakele iilandithomwa yadho dha yooloka, sho to adha kositola ndjiya hasho toka adha kositola onkwawo, ndele ito vulu wu lundulule shoka ya longa ku yo yene.

Kombinga yoositola ndho oonene ino pumbwa okuya komikweyo omileleeka opo wu vule wu kalande okalityaatya nenge pamwe wu fute olusheno lwoye. Oto vulu okuya pokashina kokulanda uulityaatya to tula mo iimaliwa ye eleka okalityaatya koye ndele eto ka pewa.

Aantu ohaya kutha ombinga momathigathano ga yoolokathana. Opu na wo ethigathano lyokumbwinda omeya mono aantu taya vulu okukutha ombinga e taya vulu yi ilikolele oondando dha yooloka e taya vulu wo ya ka talele po iilongo yea yooloka hono taya ka thigathana naantu yokiilongo yokondje.

Oositola dhiikutu ohadhi kala dhapakelwa nawa uuna wuna ehala lyaandjuka nawa lyaantu lyoku enda, aantu kehe gumwe ohayi uukilila mpoka puna shoka apumbwa, kashinasha nee kutya omukiintu nenge omulumentu, nenge pamwe oyeli nezimo lyawo alihe, uunona, omusamane nomukukadhi.

Uuyuni owa huma komeho. Uuna omuntu iiyadha eli mompumbwe yoshimaliwa, Mo paife oha vulu oku taalelapo ombaanga yopopepi naye. Ota vulu oku pewa oshimaliwa opo a vule okwiikwatha moompumbwe dhe pethimbo ndyoka ye eke shi galule konale. Ehumo komeho.

Ondishi uuyelele wokumbaanga mbono itandi vulu okutopola. Uunongo owo oonkondo mokukondjitha uulingilingi. Lopota uulingilingi dhenga ngo 0612992222 FNB.

Ino loloka oku dhenga oongodhi, ngoye wu pule aantu yeye yeku pululileko? Oto vulu wo wulande embakumbaku lyoye mwene, nopethimbo lyoku pulula twi ikwateleko ngaa gweye mwene. Shapo shoye oku landa owalo omaholi. Onkene ninga etokolo lyomondjila.

Iimaliwa yomafo oyalongwa yayooloka, shikololela koshilongo, kakele kwaashino iimaliwa mbika oyalongwa yina komeho nokonima yoshimaliwa. Ohashi ikololele kutya komeho yoshimaliwa otwaadhamo ethano lili ngiini, nosho woo konima yasho kutya otwaadhako ethano lili ngiini.

Oku gandja iimaliwa Iimaliwa ohayi gandjwa nomalalakano ga yoolokathana, ethimbo limwe oto yi gandja omolwa wa hala oku futila okanona koye osikola. Oto vulu wo wu yi gandje shaashi owa hala oku landa sha.

Pamwe nombaanga yo Bank Windhoek isindanena oodola dhaNamibia eyovi dhuuka kofuto yosikola yokaana koye.

Ombaanga yoNedbank aluhe ohayi tseyithile oshigwana shi nasha no malunduluko ngoka ge lipo. Iishoshela yo komvula otayi gwedhelwa okuza momasiku geli gaali ga Maalitsa, omayovi gaali nomilongo mbali nahamano.

Shoka tovulu okwangatapo pamwe nombanga yo Standard Bank , oto vulu okwi sindanena iinima yili itatu shimwe shomuwo, oondola dhaNamibia omayovi omulongo momasiku ngeli 32 ngele wuna watsilike pamwe nayo.

Oto vulu okwoopaleka egumbo lyoye niikwapulangi okuza kiitafula, iipundi, oosikopa ya yooloka nosho nosho. Iitafula yokulila niipundi yawo uutafula wuunona nuupundi wayo ohayi monika nawa lela.

Gamena aakulupe komawu lingilingi ngoka taya vulu oku tsakaneka. Yatseyithila kutya uuyelele woewaleta nawu kale wawo yo yene inaya pumbwa okuwu lombwela omuntu gumwe. Ombanga yotango yopashigwana.

Pehala mpono hapu longelwa iitaafula niipundi ohapu vulu okukala mpwakaka oshoka omukalo gwiya gokuteta nokweetapo oshipundi oguna iilonga oyindji ndele iizemo yago ohayi kala iiwanawa.

Longitha ongodhi yoye yopeke, oku dhenga nenge oku tuma okatumwalaka okafupi, opo wu vule oku pewa omayakulo kombaanga yo Bank Widhoek.

Kapu na oshinima shaa na uuwanawa nuuwinayi monkalamwenyo. Iikolitha yimwe wo yo mwaa mbyoka yi na uuwanawa. Ohayi vulu oku tu etela oshimaliwa ngele tatu yi landitha. Oyi na wo uuwinayi kwaa mboka haye yi longitha nayi.

Oongaku ohadhi kala dha pakelwa nawa moositola dhoongaku. Ngele oto kongo oongaku dhootate to yi kombinga yadho, ngele oto kongo dhoomeme to yi kombinga yadho, dhaanona wo odhili kombinga yadho. Oongaku odha simana monkalanwenyo yomuntu kehe.

Kakele koshilongo sha Namibia niilongo yimwe wo oyina iimaliwa ya yoloka mono tatupopi iimaliwa ikukutu niimaliwa yomafo.

Ondolopa olyo ehala ndyoka liholike kaantu moka haya vulu okwi adhela mo uushike pendjewo wawo, otovulu okutsakaneka mo ookuume nookahewa. Ondolopa ehala hali kala lyayela nawa.

Standard bank olwala olumblawu ombanga yoye ndjono tayi ku ulike eyitulomo tali tsikile.

MoNamibia otamu adhika iitayi mbanga yombanga yobank windhoek yili ngaashi motjiwarongo, moshifo, swakopmund, oshakati nongwediva amuhe mono oto adha mo iitayi yombanga yobank windhoek.

Ongeshefa yokulanditha iikutu Iikutu oyo iizalomwa mbyoka kehe omuntu e na omwenyo ha vulu oku iyopaleka nayo olutu lwe. Oyi li pamaludhi. Yimwe oyaakiintu, yimwe oyaalumentu, yimwe oya nuninwa oohinina.

Enyakwa ohali valwa, aantu mopayife oyeshi okulonga iilonga tayi nana omeho. Omuntu talongo oshitaafula shili sha thanekwa onyothi ndele kehe gumwe osho owala ahala okulanda. Nando owu shina megumbo nangoye otokala wuuvite ombili.

Uusikopa nuulaka wokutula omambo, owasimana okulwa moondunda dhaanona yetu unene mbono yeli pethimbo lyokuhita osikola. Otaavulu yiilongelepo yoyavule okupita omakonakono gawo pwaana okukotha.

Ondolopa, ondolopa ehala ewanawa, hali kala lya yela nawa, lya kombwa, mo ohamu kala wo olusheno. Oondolopa dhimwe odhina omapaya, ano ngoka guuka poostola dhoka dhili pombanda. Aantu oko nduno haya endele yamwe ota yayi, yamwe, yamwe otaya shuna.

Inda moka app koye kombinga kaFNB opo wu vule okusindana. Omahaleloyambeko kaasindani yomwedhi nguno mbono yi isindanene oondola omayovi geli gaali oku pitila koE wallet, ko pay 2 cell nenge koChat pay. Ethigathano ndino otali hulu mo19 Aguste 2025.

Oshitaafula oshinene megumbo sha kundukidhwa kiipundi oyindji ohashi eta uukumwe megumbo mono, oshoka aanegumbo otaya vulu ya kuutumbe e taya li pamwe, e taya kundathana pamwe.

Omahaleloyambeko otaga halelwa Lovisa Lukas sho a sindana oodola dhaNamibia eyovi limwe, methigathano ndyoka lya li ko mesiku lyohole.

Aanuulema inaya patelwa we kondje ngele otashi ya komathigathano gomaudhano gi ili nogi ili. Oya taliwa wo nayo taya vulu okuthigathana opamwe nombaanga yaNedbank.

Shinasha noku patulula epandja lyombaanga lyinasha nomulongwa nenge etameko lyonkalamwenyo yomulongwa ,nenge yoku ilongitha omulongwa yemwene talelapo iitayi mbaanga yombaanga yotango yopashigwana.

Aakulupe, ombaanga yo FNB, kaape na iishoshela yokomwedhi, oya nyanyukwa oshoka, itaa kuthwa iishoshela.

Iipundi niitaafula ya longwa miipilangi Poositola dhiikulya oto vulu wu adhe wa tulilwa po iipundi niitaafula ya longwa miipilangi , nohayi monika nawa, oshoka ohayi vulu oku kala omuntu, nande owu kale wa vulwa, omvulwe ohayi tidhilwa kokule.

Omuntu ngele ta kongo uushike pendjewo we mositola yiinima ndele moku hadha kwe tamonomo shoka ahala okulanda oha kala ti imemeha, oshoka oombwa dhakwata odhe onkene itayi oonyala dhowala okuna okuya naashoka shemu edhitha.

Moostola oha mu endiwa kaantu ya yoolokathana, aalumentu nenge aakiintu. Omuna wo iilandithomwa ya yoolokathana ngaashi iitafula, oombete, omatyofa no sho wo yilwe.

Oombanga dhono hadhilongo noshimaliwa oshindji odhina wo uushina mbono wokuyalula iimaliwa oyindji oshoka ngele owatameke toyi yakula konyala itomana, ohalongitha ne uushina wawo mbono oku yakula oshimaliwa shono tagandja kwangoka teshipula, oombanga odha kotoka.

Pamwe nombaanga yoye yopashigwana oto vulu oku sindana iinima itatu iinene uule woomwedhi ndatu monomwakwatelwa oshimaliwa tashi elekwa poo N$ 3500.00 oolepitopa nongodhi onene ano otablet.